Daani ka paɣaba ku laɣam n kohari bi bindira Boraadɛ bɛ dinni naanzuhi ni ʒɛ vari vari bi tola anbirala sabila paɣaba maa zooi daa maa ni pam di nyaanga jiranbiisa n ʒɛya ka so buɣi bia ʒɛya

Sarati n niŋ ka paɣa so do tiŋa n gbubi so ka kuhura ka so ʒɛ o sani lihiri o ninni ka so mii ʒɛ zuɣusaa ŋmaaro foto nima ka moto shɛli din luho maa ka di doya bi nyaanga bipuɣunsi ayi n yɛ shikuru yunifom ka nyaɣa baaji nima ka chɛchɛ lahi do bi gbuni

Duu puuni n bɔŋɔ ka kabood bili piɛlli tabi dikpuna di zuɣu fulaawɛs n tamya di luɣuli ni ka Anashaara baanjiri laa ka di ʒɛ n baɣali di zuɣusaa bin piɛlli

Do so n Zaya o yiɛla chinchini liiga ka so di jinjam ka gbubi baaji zɛɛ liiga shɛli zuɣu o ni yiɛ chinchini liiga maa yɛla dozim ka di shɛli mi kan nbɛ o nuu ni o pilila zupiligu ka koliba nim bɛ di daa daka ni n miri o o yɛanga tɛɛbuli n bɛni dama mi nkuli yili yili o yɛanga maa.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

Bihi n kana ti toori kom bihi anahi n nyɛba ka bi gbubi bokati nima bokati nim maa shɛli nyɛla roba bokati bihi maa yɛla liiga dozim ni liiga sabinli ka bi bɛ kom maa puuni kom maa nyaanga zoli n biɛni

So n ʒi teebuli gbuni ka o nuu yina silmiin doo mii n nyɛ o ka o gbubi gilaas ka ti bɛ di puuni ka kalo bɛ teebuli maa zuɣu ka breed bɛ di zuɣu ka koins pa teebuli maa zuɣu ka fulaawaasi mii gba tam teebuli maa zuɣu